gurbacewan muhalli na nufin na nufin dattin ko hayaki dake fitowa daga mota masana'antu shara da sinadarai dake bata iska ruwa ko kasa wannan na dabam na daga mumunar illa ga lafiya ga lafiyar mutane musamman yara, tsofofi da masu rashin lafiya yadda gurbacewa yake (????)gurbacewa yake shafar lafiya ciwon numfashi hayaki daga mota daga masana'antu na iya had haddasa na iya had haddasa am amm asthma tari da masayar numfashi cututtuka daga ruwa shan ruwa mai mai guba na haddasa gudawa typhoid da cholera ciwon fata da da kansa hada hadakai da sinadarin (?????) na'am na nasu masu guba na iya kawo matsaloli ga fata da hanji hanyoyin rage illar gurɓacewa amfani da ruwa mai tsafta tacewa tace ko dafa ruwa kafin sha guje guje wa kon kona shara hayakin shara nada illa ga ga humhu da jiki shuka itatuwa itatuwa na tsarkake iska da saukaka hayaki mai guba tak tak take amfani da kaya re cycling rage shara dake taruwa a ma muhallinmu korar korar da jama'a yawarda wayarda kai gameda illolin gud gurbacewa da hanyoyi kariya kammalawa rage rage gurbacewa yana kara lafiyan al'umma da inganta rayuwa dukkan gwamnati iyaye da masu da masu ma da matasa munada rawar dazaamu taka wajan kula kulada muhalli

rawar da sonkai ko gaba ko gaba daga ma'aikatan lafiya ke takawa wajan hana samun service na tsararran iyali da hanyoyin gyarawa masu lokuta ra'aiyoyi koson ko sonrai na ma'aikatan lafiya kan hana mata da maza samun service na tsaranran iyali wannan yana iya wannan yana iya zama saboda banbancin addini al'ada ko rashin ilimi daga bangaran ma'aikatan lafiya yadda hakan ke hana samun service yin hukunci da nuna wariya masu ma'aikatan lafiya na ganun na ganun mace batada aure ba baya kamata be kamata bata am ta amfani da kayan hana haihuwa tasu sauraran bukatan marasa lafiya ma 'aikata dake dake da ra'ayin kansu kan hana haihuwa na iya bayarda cikakken baya bayani wa service tsoratar da masu bukata idan mace ko namiji yaji an rai an raina shi ko an sawata masa ba zai kara zuwa ba rashin amincewa da matasa matasa na fuskantar kin amincewa musamman ida sun samu neman service su kadai hanyoyin magance matsalar horar da ma'aikata a horar dasu kan bin doka da don nuna mutunci da adalci ga kowa fadakarwa akan service megan mm me gaskiya (on base care) akowa akowa a kowa a kowa mus a kowa musti yadda za'a yadda zasu ba kowa service ba tareda son raiba dora hankali kan kan buakatar marasa lafiya su maayar su maayar da hank su mayar da hankali su mayarda hankali kan bukatun mutum ba ra'ayinsu ba duba ayyukan ma'aikata lokaci lokaci a rika sa ido dan tabbatar dun tabbatar

duk da matsalalolin jirgin sufuri da nauyin kula da yara ke hana samun service na tsararran iyali da hanyoyin magancewa masu wasu mutane musamman mata da na fuskantan tsohuwar matsala ta tafiya zuwa asibiti ko cibiya saboda rashin motar hawa kudin mota ko kuma sunada yaran da basuda da wanda ze kula dasu wannan yana hana yana hanasu samun service na hana haihuwa matsalolin dake fuskanta matsalolin dake fuskanta ni kara cibiyar lafiya mutane mutane dayawa na rayuwa a kauyuka inda babu asibiti ko cibiyar kiwon lafiya kusa rashin kudin mota ko ko idan akwai asibiti ma wasu basuda kudi ko ababen hawa nauyin kulada yara matan da keda kananan yara basuda wanda ze dubasu idan zasu zasu fita neman asibiti neman service tsaro da yanayi wasu wurare sunada matsalar tsaro ko yana yanayin hanyar yanayin hanya mara kyau hanyoyin maganta matsalar samun da samu samarda service cikin al'umma akawo service din cikin gari ko kauye ta hanyar motocin kiwon lafiya ko ziyarar ziyara daga ma'aikatan lafiya tallafin sufuri asamarda ragwai rangwame sufuri ko tallafi daga gwamnati ko ƙungiyoyi cibiyoyin cibiyoyin kiwon lafiya masu abokantaka da yara asamarda wuri inda mata zasu iya zuwa da iyaiyansu karfafa gwiwa da way da wayarda kai karfafa gwiwa da wayarda kai afadakarda jama'an jama'a kan muhimmancin zuwa service domin haka ze taimaka taimaka su dauki mataki kammalawa matsalolin sufuri da nauyin kulada yara na hana mutane musamman mata samun service na tsararran iyali

kalubalen fasaha da hanyoyin inganta samun service na tsararran iyali ta fasaha kalubalen fasaha wasu mutane musamman a yankunan ayankunan karkara na fuskantan matsaloli dake hanasu samun bayanai ko service na tsararran iyali karancin internet yawancin wura wurare basuda ingantaccen service na internet rashin wayar zamani wasu basuda na 'urori dazasu iya amfanida su wajan samun bayanai ta yanargizo ko app karantun ilimi amfani da fasaha wasu basu da iya amfani da wayoyin salula ko internet dan neman bayani tsadar service sadan service kudadan data ko kira suna iya zama masu yawa ga wasu mutane illau illar wadannan matsaloli basuda damar jin bayanai masu amfani gameda hanyoyin hana haihuwa rashin sanin inda zasu samu service mafi kusa sau dayawa suna dogara da jita jita ko bayanai marasa tushe hanyoyi da fasaha ze iya taimakawa SMS ko kiran wayarda babu internet shirye shiryen dake amfani da sakon rubutu ko kiran waya don don ba don bada bayani kai tsaye App da basuda bukatar internet internet kai tsaye (????????) akere kiri mahajoji da zasu iya aiki offline bayan saukewa radio da talbijin sunada saukin samu fiyeda internet ana iya amfani dasu wajan wayar wayar da kai horar da ma'aikatan lafiya da amfanida fasaha suna iya taimaka tai suna iya taimakawas wa was wa wa mata su samu bayani ko service da wayar da wayarsu ko kwan kwanpiototin office kwaputar office

Wasu cikin shingayen al'adu da addini na da matake puskanta wajen ampani da ƴancin zain haihuwa mata da dama na puskantar ƙalubale daga al'ada da addini wajen ampani da ƴancin su na haihuwa da kulawa da jikinsu wasu al'adu ana ganin mace bata da ikon yanke shawara da kanta da kan shawara kan kan lokacin da zata haihu ko samun magani sai da izinin mijinta ko iyayen ta wasu wasu addinai ko pahimta na addinai kan hana ampani da magungunan hana ɗaukan ciki ko su haramta zubar da ciki ko da ko da lafiyar mace na cikin haɗari haka kuma ana ganin tattaunawa tattauna batun jima'i ko haihuwa da yara mata a matsayin abin kunya wannan na wannan na taƙaita ƴancin mace yana hana ta samun cikakkaen bayani ko kulawa wanda hakan na iya na iya shapar lapiyar ta um da makomarta don magance wannan ana ana buƙatar ilimi tattaunawa cikin mutunci da haɗin gwiwa da shugabanni addinai da al'umma don sanar don samar da pahimtar juna wannan na taƙaita ƴancin mace yana hana ta samun cikakken bayani ko kulawa wanda hakan na iya shapar lapiyar ta da makomarta don magance wannan ana buƙatar ilimi tattaunawa cikin tattaunawa cikin cikin mutunci da haɗin gwiwa da shugabannin da shugabannin addini da al'umma don samar da pahimtar da pahimtar juna wasu wannan na taƙaita ƴancin mace yana hana ta samun cikakken bayami ko kulawa wanda hakan yana wanda hakan na iya shapar lapiyar ta da makomarta don magance wannan ana buƙatar ilimi tattaunawa cikin tattaunawa cikin mutunci

Dangantakar da ke tsakanin samun magungunan hana ɗaukar ciki da sauran ma da sauran lapiya da sauran harkokin lapiyar haihuwa kamar zubar da ciki samun samun magungunan hana ɗaukar ciki da sauran ayyukan kula da lafiyar haihuwa kamar shawara da da gwada gwaje-gwaji gwaje-gwaje yana da matuƙar mahimmanci idan mace tana da damar samun irin wannan kayan aikin lapiya kayan aikin kayan aikin kayan aikin lapiya hakan yana taimakawa mata gujewa ciki da ba a shirya ba wannan kan iya kai kan iya kai ta ga neman zubar da ciki a taƙaice idan mace tana da hana ɗaukar ciki to kawai to akwai damar da adadin zubar da ciki zai ragu amma idan bata da wannan dama to hakan na iya ƙara yawan ciki da wuri da kuma buƙatar neman zubar da ciki wanda masu buƙatan kan kasance a asirce kuma cikin haɗari saboda haka samar da cikakken kulawa da ilimi kan lafiyat haihuwa yana kare lapiyar mace da rayuwar ta gaba ɗaya a takaice idan mace tana da sauƙin samun hana ɗaukan ciki to akwai damar da adadin zubar da ciki zai ragu amma idan bata da wannan dama to hakan na iya na iya ƙara yawan ciki da wuri da kuma buƙatar neman zubar da ciki wanda wasu wanda wasu lokutan kan kasance a asirce kuma cikin haɗari saboda haka samar

Yadda ma'aikatan lapiya zasu taimaka wa mutane wajen ampani da bibiyar lokacin ƙwayar haihuwa wato don pahimtar lapiayr haihuwa ma'aikatan lapiya kamar likitoci da da na muhimmiyar rawa wajen tallafawa masu mata su fahimci jikinsu ga ga hanyoyi da zasu iya temakawa bayar da cikakken bayani su koya wa mata yadda tsarin ke tafiya da dangantakar sa da damar ɗaukar ciki ko hana shi koyar da dabaru su nuna yadda zasu duba zasu duba zafin jiki da safe launin launin zubin farji da yin ampani da ko[ ampani da kayan gwaji su iya bada shawara kan na'urori gwaji da za a iya ampani da su a gida bibiyar lafiyar mace mace gaba ɗaya idan aka idan akwai matsaloli kamar rashin daidaton al'ada su gano dalili su bada magani ko shawarwari goyon baya da sirri su tabbatar da cewa ana tallafa wa mace ba tare da tsangwama ba kuma ana mutunta sirrin ta wannan yana taimakawa taimakawa mace ta ƙara sanin jikinta da kula da lapiyar ta musamman a pannin haihuwa ampani da kayan gwaji su iya bada shawarwari kan na'urorin gwaji na'urorin gwajin da za a iya ampani da su a gida bibiyar lapiyar mace gaba daya idan akwai matsaloli kamar rashin daidaiton al'ada su gano dalili su bada magani ko shawarwari goyon baya da sirri su tabbatar da cewa ana tallafa tallafawa mace ba tare da tsangwama ba kuma ana mutunta sirrin ta wannan yana taimaka wa mace ta kara sanin jiikinta da kula da lapiyarta musamman a ampanin da fannin haihuwa.

Yanda mutum ko ma'aurata zasu zasu tantance shirin su na kuɗi kapin haihuwa da mmuhimmman abubuwan da ya kamata su um tanada kafin haihuwa yana da mahimmanci a duba ko um a duba ko mutum ko sun shirya ta fuskar kuɗi ga yadda zasu tantance hakan nazarin kudi shiga da fita su duba ko um albashin su na iya rufe ƙarin buƙata bayan haihuwa tanadi na gaggawa a tanadi kuɗin da zasu yi da zasu iya ampani da shi idan wani abu na gaggawa ya faru kamar rashin lapiya tsarin lapiya tsarin inshorar lafiya su tabbatar suna da inshorar da zata temakawa wajen biyan kuɗin haihuwa da kula da jariri shiryawa don abubuwan yau da kullum su tanadi kuɗi don kayan jariri [um[ abinci um magunguna da allurar rigakafi tsaron dogon lokaci tsarin dogon lokaci su fara tunani kan kuɗin makaranta kiwon lafiya da sauransu da sauran buƙatun yaro tare da tsara waɗannan abubuwan ma'aurata zasu iya fara haihuwa cikin kwanciyar hankali cikin hankali da tabbaci shiryawa um shiryawa don abubuwan yau da kulllum su tanadi kuɗi don kayan jariri tufa abinci magunguna da allurar rigakakafi tsarn dogon lokaci tsarin dogon lokaci su fara tunanin kan kuɗin makaranta kiwon lafiya da sauran bukatun yaro tare da tsara waɗannan abubuwa ma'aurata zasu iya fara haihuwa cikin kwanciyar hankali da

Rigakafi da yaɗa bayanan ƙarya wato misinformation a fannin kiwon lafiya jama'a da yadda za a magance su gabatarwa a fannin lafiya Rigakafi Rigakafi na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin kare mu mutane daga cututtuka masu yaɗuwa saidai a yan shekarun nan gaban rigakafi wato antivaccination movement da da yada bayanan karya sun zama barazana ga ga lafiyar jama'a gabadaya. tasirin tasirin gaban rigakafi da bayanai na karya ya yaɗuwar cututtuka lokacin da mutane suka suke lokacin da mutane suka ki yin allurar rigakafi saboda saboda ƙare rayi ko tsoro hakan na iya sa cututtuka kamar shan inna cizon sauro da ƙenda su su su su sake su suke yaɗuwa a cikin al'umma faɗuwar amincewa da faɗuwar amincewa da likitoci bayanai na karya suna hana mutane yarda da shawarwarin masana suna sa su neman magungunan gargajiya ko shawarwarin da ba da ba su da tuci da ba su da tushe tashin hankali da rikice rikicen siyasa ma wasu lokuta yawan yaɗa jita jita game da riki da rigakafi na iya haifar da rashin kwanciyar hankali musamman idan an haɗa an hada shi da siyasa ko ko addini abubuwan da za ayi da za ayi don magance wannan matsala wayar da kai ta gaskiya akwai buƙatar gwamnati masana da kafafen yaɗa labarai su wayar da kai da bayanai ma su ma su tushe da sauƙi A cikin ya a cikin yaran da mutane ke fahimta a cikin yaren da mutane ke fahimta.

Ai dazun na tsatstsallake kuwa. Jita jitar cewa rigakafi na had na haddasa autism da kuma yadda binciken kimiyya ya karye ya ƙaryata wannan zargi. Gabatarwa akwai wata jita jita da ta dade tana yawo cewa rigakafin yara musamman MMR measles moops na haddasa autism wannan zargi ya janyo ruɗani da tsoro a tsakanin iyaye da al'umma amma binciken kimiyya ta tabbatar da cewa wannan batu ba gaskiya bane. Asalin jita jitar, jita jitar ta samo asali ne daga ta samo asali ne ta samo asali ne daga daga wani Bincike da wani likita ɗan ƙasar Bad Birtaniya mai suna Andro Wakefilya wallafa a shekara ta Alif dari tara da casa'in da takwas a cikin rahoton yayi ikirari cewa rigakafin MMR na da alaƙa da autism amma bayan an bincike an gano cewa binciken na sa na nada kura kurai da yawa a haɗa bayanan da ya basu da tushe da da kura da da kwararrun hujjoji an same shi da lefin rashin gaskiya da kuma boye wasu muhimman bayanai saboda haka jarida ja ja jaridar ta wallafa binciken da janyo shi kuma Wikefil ya rasa lasisin aikin likita saboda cin amanar kimiyya binciken kimiyya ya ƙaryata bayan wannan rahoto an gudanar da fiye da bincike ishirin a ƙasashen a ƙasashe daban daban da suka haɗa da binciken da ya shafi da ya shafi dubban yara nazarin ƙwararrun ƙwararru a fannin kimiyyar lafiya binciken shekaru da dama dukkansu sun nu na cewa ba wani dangantaka tsakanin rigakafi da autism me yasa har yanzu ana jin wannan jita jitar. Yaɗuwar inna.

Yanda rigakafi ke aiki wajen daƙila guda guda yaɗuwar cutattuka masu ma su yaɗuwa da wasu daga cikin kusa da wasu daga cikin kuskuren fahimta game da ingan ingancin sa gabatarwa rigakafi wato vaccine wata hanya ce ta kimiyya da aka da ake amfani da ita don korar da garkuwar jiki mu garkuwan jikin mutum yadda zai iya kare kansa daga cututtuka masu yaɗuwa kamar shan inna ƙyanda tarin fuka da kuma covid ninteen a wannan hanyan ce da da take ci rayukan miliyoyi a duniya yanda rigakafi ke aiki koyi da cuta rigakafi na ɗauke da wannan ɓangaren ko siffar raunan rauna raunanan kwayoyin cuta lokacin da aka yi wa mutum allurar rigakafi garkuwa ji garkuwar jikin sa jikin jikin sa na ko na koya yadda za tayi kwayar cutar idan ta sa ta sake shiga gaba gina garkuwar gina garkuwar jiki bayan rigakafi jiki yana samar da anti bodies wasu sinadaren da ke yawo da ke yaƙar cutar idan kwayar cutar ta shiga jiki daga baya garkuwar zata ga ga gane ta da wuri ta kamu ta kama ta kama halaka ta halaka ta kafin ta yaɗu ko ta haifar da illa kare al'umma hard immunity idan mutane da dama sunyi rigakafi rigakafi yaduwar cuta na na raguwaa sosai har ta kasa kamawa ko waɗanda basu yi rigakafi ba musamman yara ƙanana ko mara sa.

<noise> Yadda sanyi mai tsanani wato kunsujiros wato ke shafar garkuwar jiki da hanyoyin kula da lafiyar garkuwar jiki a lokacin sanyi. Gabatarwa: Kolsres ya na nufin ya ya na nufin yanayi mai tsanani mai tsananin sanyi da ke haddasa canje-canje a cikin a a jikin ɗan-adam, musamman idan jiki bai samu isasshen kariya ba. Sanyi mai tsanani ya na ya na da tasiri a jikin mutum musamman wajen raunan garkuwar jiki wato immune system. Yadda sanyi ke raunan garkuwar jiki. Rage rage yawan jini zuwa sassa masu muhimmanci A rage yawan ji rage yawan jini zuwa sassa masu muhimmanci. A lokacin sanyi, jiki jiki ya na jiki ya na ƙora ƙoƙarin kare zafin jikins jikinta noise] Gabatarwa Konstires ya na nufin yanayin mai tsananin sanyi da ke haddasa canje-canje a cikin ɗan-adam musamman idan jiki bai bai samu isasshen kariya ba. Sanyi mai tsanani ya na da tasiri a cikin mutum musamman wajen raunan garkuwan jiki wato immune system. Yadda sanyi ke raunana garkuwan jiki rage yawan rage yawan jini zuwa sassa masu muhimmanci a lokacin sanyi jiki na ƙoƙarin kare zafin jikinta. <noise> ta hanyar turaren ta hanyar ta hanyar tura jiki zuwa zuwa cikin ciki da zuciya ya na barin han han han ha hany hannaye, ƙafa da hanci cikin cikin sanyi wannan ya na hana sinadarai masu ya ƙi da cuta wato immu immune cells aiki yadda ya kamata.

Shawarwari bisa binciken kimiyya don kula da da lafiya a lokacin sanyi yad miye, yadda za'a bam-bance gaskiya da yadda za'a bam-banta gas gaskiya da <noise> <noise> Gabatarwa: Lokacin sanyi na kawo sauyi na yanayin jiki da lafiyar mutum. Akwai shawarwari da za da dama da ake yaɗawa wasu gaskiya ne wasu kuma jita-jita ne ba tare da tushe ba. Muhimmiyar hanyan da da da muhimmiyar hanya ita ce bin shawa shawa shawara da ke da tushen binciken kimiyya, shawarwari masu tushen bincike don kula da lafiya a lokacin sanyi. Sanyi du sanya tufafi masu dumi da su suturarar da ta dace. Sanyi na iya haddasa matsaloli kamar tai hypothermia da bushewar fata. A sa hula, safar hannu, da kaya masu ɗumi, musamman a jikin yara da tsofaffi. Cin abinci mai gina jiki a ci abinci mai ɗauke vitamin C, D and anti antido anti <noise> Irinsu ƴaƴan itatuwa, kayan lambu da da hatsi don ƙarfafa garkuwan jiki. Shan ruwa sosai koda koda jiki bayan koda koda jikin bayan jin kishirwa ƙishirwa sosai a lokacin sanyi shan ruwa na hana bushewar fata da taimakawa garkuwan jiki <noise> Yin motsa jiki, motsa jiki ya na taimakawa wajen jirkita ji jirkita jini da kuma hana gajiya da raunin jiki ɓarci mai isasshe.

Irin haɗarin da ke irin haɗarin da ke tattare da amfani da magungunan gargajiya tare da na asibiti da yadda za'a rage haɗarin. Gabatarwa; A yau mutane da dama su na amfani da magungunan gargajiya herbal remedies tare da magungunan zamani na asibiti, don neman lafiya, <noise> don neman lafiya. Koda ya ke magungunan gargajiya su na da amfani a wasu lokuta, haɗawa da magungunan zamani na iya janyo illa ga lafiyar, na iya janyo illa ga lafiyar mutum idan ba'a yi hankali ba. <noise> Irin haɗarin da ke tatta tattare da haɗa magunguna a cutar juna, inter interaction wasu wasu ganyaye ko sinadarai na cikin maganin gargajiya na iya hana aikin maganin asibiti ko kum ko su ko su ƙara ƙarfinsa fiye da yadda ya kamata. Misali ganyen ST ganyen ST john ward na na hana aikin wasu magunguna kamar na zuciya ko hana ɗaukar ciki. <noise> Ka da ka fara maganin gargajiya ba tare da shawarar misa masani ba duk da cewa maganin gargajiya na iya zama na iya zama daga <noise> tsirrai hakan ba ya na nufin ba zai cutar da kai ba. A nemi shawarar masani ko likita kafin a fara. Karanta bayanin magani idan an sai maganin gargajiya daga kusa karanta karanta yadda ake amfani da shi da haɗuɗɗuransa idan an an ana tare da wasu magungunan.

yadda zaka ji idan ka gano cewa ka tsira ga daga cutan daɗi saboda samun kulawar lafiya dawuri idan kagano cewa samun kulawar lafiya da wuri ya temaka maka wajan gujewa kamuwa da wat da wata cuta mai tsanani ko daɗi z iya sa]um] ze iya zama babban jin daɗi da gamsuwa yadda zaka ji farin ciki da jin daɗi ka um da jin daɗin kariya ze baka kwarin gwiwa da jin daɗi cewa ka ɗauki matakin lapiya ka lapiya kare wani muhimmin labari lamari daya faru lamarin lamari ya faru jin al'fahari ze sanya kaji al'fahari da kanka cewa ka kula da lafiyar ka akan lokaci kuma hakan ya temaka maka guje wa cutar bari na dogon lokaci. bari na digon lokaci hakan yana baka daman ruyawa cikin inganci lapiya kuma da samin karin shekaru masu kyau da rayuwa me kyau jin kyakyawar shawara ze ƙara maka bari ze kara maka bari na sha um shawara me kyau da fahimtar muhimmanci samun kulawa da wuri daga likita ko ma'aikatan lapiya kammalwa yadda zaka ji farin ciki da daɗi da daɗin kariya ze baka kwarin gwiwa da jin baɗi cewa ɗa ka ɗauki matakin lapiya kafin wani muhimmin lamari ya faru jin al'fahari ze sanyanka kaji al'fahari da kanka cewa ka kula da ya lapiyar akan lokaci kuma hakan ya temaka maka uje wa cutar bari na dogon lokaci hakan yana da hakan yana ba baka damar rayuwa cikn imgancin lapiya kuma ka sami ƙarin shekaru masu kyau da rayuwa me kyau

yadda likitoci da marasa lafiya zasu iya haɗa magungunan gargajiya da na zamani a tsarin jinya akwai mutane da yawa dake anpani da magungunan gargajiya tare da na asibiti dan hakan yana zama lafiya kuma me anfani yanada mahimmanci a haɗa kai tsakanin likitoci da marasa lafiya yadda ake haɗawa bayyana gaskiya mara lafiya ya kamata ya sannor da likita duk magungunan gargajiyan da yake anfani dasu nazarin haɗin magani likita ze duba yin ze duba ko magungunan gargajiyan suna iya haɗawa da ma gungunan zamani batare da mtsala ba shawarwari da ji da jituwa ka zauna tawa da sanor da tsarin jinya wanda ya haɗa biyu cikin tsarime lafiya bibiyan sakamako likita ya riƙa lura da cigaban mara lafiya don gano ko akwai matsla daga haɗewar magunguna mujimman abubuwan lura ingancin magungunan gargajiya a tabbatar da cewa magungunan gargajiya suna da tsabta kuma an san asalin su kaurace wa haɗari wasu magungunan gargajiya na iya hana aiki ko ko kara illa idan aka haɗa su da idan aka haɗa su da wasu na zamani ilmu ilmantar da juna lokacin su riƙa bayar da ilimi cikin girmamawa da wayar da kai kan haɗarin wa um wasu magungunan gargajiya ingancin magungunan gargajiya, a tabbatar da cewa magungunan gargajiya suna da tsabta kuma da kuma ana kuma ansan asalinsu ƙaurace ma haɗari wasu magungunan gargajiya na iya hana aiki ko kira illa idan aka haɗa su da wasu nazamani illar ilar ilmantar da juna

tasirin imanai da ibada kamar addua da takaitaccen tunani wato meditation akan lapiyar jiki da ta zuciya imani da ayyukar[hesitation da ayyukan ruhaniya suna taka muhimmiyar rawa wajan laf fiyar mutun musamman lafiyar kwakwalwa data ruhaniya wannan um wanan hanyoyi kamar addu'a karatun littafi me tsarki azumi da yin nitsuwa wato meditaion suns kawo nitsuwa da da kwanciyar hankali tasirin su akan lafiyar jiki da zuciya rage damuwa dage damuwa da tashin hankali adu'a da yin nitsuwa na temakawa wajan sauƙaƙa damuwa wato stress bakin ciki da presure da tashin hankali anxiety inganta lapiyar zuciya da hawan jinj wasu wasu bincike sun nuna cewa um sun nuna cewa masu yin ibada akai akai suna da rage haɗarin hawan jijni ciwon zuciya da wasu cututtuka masu nasaba da damuwa karfin juriya da fus da da far fatawar rayuwa imani da ruhaniya na na ƙara na kara wa mutane karfin zuciya da iya ju da iya jure wa da iya jure wa ƙalubale musamman lokacin rashin lafiya temakawa wajan samun bacci da natsuwa yin adu'a ko nitsuwa kafin barci na temakawa na temakawa mutane su samu barci me kyau da kyakyawar hankali shedar kimiya bincike daga cibiyar kamar harvard da mayo clinic ya nuna cewa addu'a da nit da nitsuwa suna rage yawan sinadarin cotizol na damuwa ajiki ana kuma anpani dasu a asibitoci um amatsayin

kuskurer fahimta na ruhaniya gameda cuta da hayan tantance gaskiyar kirari al'adu da dama akwai wasu ra'ayoyi na ruhaniya dake yaɗuwa game da ]um] game dalilin cututtuka amma ba duk kan su bane gaskiya bisa hujjar kimiya wasu kuskuren fahimta na ruhaniya cewa cuta hukunci ce daga ALLaH wasu na ganin cuta wata wasu na ganin duk wata cuta samu kamakon zunubi ne ku pushi daga ALLAH wanan ra'ayi yana iya hana mutun neman magani cewa sihiri ko al'jani ne ke haddasa duk wata cuta wanan yana jawo barin nemo kulawar likita da jago um da dogaro ga masu tsab masu tsafi ko boka ko boka kawai imani kadai ya isa wara wa wara um warkarwa yayin da addu'a da imani ke da muhimmanci rashin karban kulwa likita ze iya tsananta cuta cewa wasu abinci ko halayya na ruhaniya ne kawai ke hana lapiya misali barin cin wasu abinci saboda ana ganin suna da sunada ruhu mara kyau batare da hujjar kimiya ba yadda mutane zasu tam zasu tantance ikirari tambayoyi mas um masana lapiya ka duba ko wani ikirari na da ta da tushe a ilimin kimiya ko likitanci karanta bincike masu taushi masu tushe idan wani magana ko tsari yanada anpani akwai sau akwai sau dayawa binciken kimiya dake goyon bayan hakan haɗa ka haɗa imani da ilimi a al'ada da addini an karfafa neman magani an karfafa neman magani ,abu mafi kyau shine haɗa addu'a da binciken lokaci

Rawar da mashahurai ke takawa wajen yada bayanai marasa gaskiya kan lafiya a kafafe sada zumunta da yadda mutane za su gane gaskiya a yau kafafen sada zumunta kamar Instagram, TikTok da Facebook suna cike da shawarwarin mutane influencers da celebrities dake um dake tallata abubuwa masu nasaba da lafiya kamar magungunan abinci ko manhajojin rage ƙiba amma ba dukkansu ba ne da hujjar kimiya matsalolon dake tattare da wannan rashin ilimi wasu mashahurai ba wasu mashahurai ba ba su da lafiya ba su da? ba sa na lafiya ba ne amma su na bada shawara kan lafiyar jiki ko hankali kwaɗayi da talla yawanci su na karɓar kudi don tal? don tallata wani samfir ba don yana da amfani ba yaɗuwar ƙwayoyin? bayanan ƙarya sakamakon baya sakamakon yawan mabiya da tasiri wannan da ba su da tushe? na iya yaɗuwa da sauri yadda um mutane za su gane gaskiya? tanbayi kanka mashahurin yana da um yana da horo ko ilimi a fannin lafiya ka binciki tushe idan ya idan ya ce awani samfir yana warkar da cuta akwai hujjar kimiya ta ta amincewar hukumar lafiya ka tuntuɓi likita kafin a gwada kowane abu da ake gani daga daga mashahuri ya kamata a nemi shawarar likita ka kauce bin shawarwari kawai saboda suna gaskiya bayani ya fi su ya fi suna muhimmanci

Yadda al'a yadda al'adu da zamantakewa ke taimakawa yaɗuwar bayyana yaɗuwar bayanai marasa gaskiya kan lafiya da kafafen sada zumunta da yadda ake iya daƙile hakan wasu al'adu da ɗabi'un jama'a na take rawar na taka rawar na taka rawa wajen yaɗuwar bai? yaɗuwar bayanan ƙarya ko rashin tushe a fannin lafiya wannan na faruwa ne saboda yadda mutane ke gani ke gani amana da wanda suka sani ko abin da ya dace da imaninsu ko al'adarsu yadda wannan ke faruwa dogaro da al'ada mutane da dama sun fi yarda da maganganun gargajiya ko shawarar da tawa fiye da shawarar likita ilimi ya bambanta rashin ilimin ki... rashin ilimin kimiyya ko karatu na sa mutane su kasa tantance gaskiya da ƙarya? tasirin jita-jita? ana yaɗa labarai cikin harshen gida da misali dake sa mutane su yarda da su cikin sauƙi tsoron hukuma ko rashin yarda da ita wasu mutane ba um ba su yarda da? da bayanan gwamnati ko likitoci saboda tarihi? tarihi ko rashin kulawa a baya yadda ake iya magance wannan yin amfani da harshen da mutane ke fahimta yin bayanai da misali cikin harshen gida da tsarin al'ada haɗa dattawa da malaman gargajiya cikin wayar da cikin wayar da kai su fi tasiri wajen yaɗa gaskiya cikin al'umma horar da masu amfani da kayarsa da ƙafar saduwa da kafar saduwa su riƙa sanin bambancin tsakanin bayyana gaskiya da na bogi gina amana da jama'a lokaci da um likitoci da hu... da hukomomi su riƙa shiga cikin al'umma kaitsaye domin gina dangantaka mai kyau

Misalan manyan kam campaign na lafiya da su ka yi nasara ta kafafen sada zumunta a zamanin yau kafafen sada zumunta kamar Facebook Twitter, Instagram da Whatsapp su na da matuƙar amfani wajen yaɗa bayanan lafiya masu inganci da kuma yaƙar bayyana ƙarya ga wasu misalai na?? na campaign da su ka yi nasara campaign da suka yi nasara campaign kan Covid-19 um WHO da UNICEF hukumar lafiya ta duniya wato WHO da UNICEF sun yi amfani da Twitter da Facebook wajen yaɗa bayanai na gaskiya game da da riga-kafi wanke hannu da nisantar juna sun yi amfani da hotuna bidiyo da har da har harsunan daban-daban dan isar da saƙo cikin sauƙi campaign wannan campaign ya ƙarfafa mutane musamman masu shakka da allurar rigakafi su na ne? su na nemi bayanai daga likitocci likitoci da masu tasiri a kafafen sada zumunta sun riƙa amfani da labaransu na gaskiya don ƙarfafa sauran jama'a campaign kan polio a? campaign kan polio a Nanjeriya an yi amfani da Whatsapp da Facebook wajen yaɗa saƙonni na wayar da kai game da wayar da kai game da rigakafin polio musamman a Arewa ana amfani da labaran iyaye malamai da malamai na addini wajen bayyana amfanin rigakafi yadda suka yi nasara amfani da harshen harshen da jama'a ke fahimta amfani da fitattun mutane da jama'a ke ke yarda da su? bayar da bayanai cikin sauƙi da ga gajeren lokaci

Yadda za a tsara ko gyara kafafen sada zumunta don inganta bayanan lafiya da rage yaɗa ƙarya kafafen sada zumunta kamar Facebook Twitter, Instagram da TikTok na bada babbar rawa wajen yaɗa bayanan lafiya amma kuma su na iya zama manyar yaɗa bayanan ƙarya ga hanyoyi da za a bi don gyara su domin taimakawa lafiyar jama'a tantance bayanan lafiya fact checking dole ne kafafen su haɗa kai da ƙungiyoyin lafiya kamar WHO ko NCDC don tantance bayanai da ake wallafawa a nuna gargaɗi ko alamar ƙarya ga bayyanawa da? ga bayanan da ba su da tabbaci karfafa masu ilimin lafiya a ba wa likitoci malaman lafiya da ƙwararrun da ƙwararrun ƙarin damar bayyana ra'ayoyinsu ta hanyoyin? talla ko amfani da shawarwarin shafuka ana iya ba su tag ko? ko baji na musamman kamar likita mai izini ƙirƙiran wuraren ilimi na musamman kamar yadda ake yi da Covid-19 za a iya ƙirƙiran Health Info Centre a cikin Apps ɗinka? a cikin Apps ɗin dake dake da amintaccen bayani daga WHO ko UNICEF sarrafa um algorithim sarrafa algorithim wato algorithim a gyara tsarin da dake nuna saƙonni ta yada sahihin bayani zai fi fitowa a gaba fiye da labarin ƙarya a rage yaɗa bidiyo ko saƙonni dake dake haifar da tsoro ko jita-jita ba tare da hujja ba sarrafa algorithim a gyara tsarin dake nuna saƙonni ta yadda sahihin